Laba abantu batshengisela ukuthi basebenza endaweni yasesibhedlela. Bagqoke izinto ezivikela imikhuhlane .Imbatho eziluhlaza .Bancedisana ulutho oluthile . Kukhanya bakhangele indawo eyi one. Babambe ukuthi oluthile bonke bayancedisana.

Lo ngumuntu okhanya esebenzela endaweni yesibhedlela, ugqoke imbatho yesibhedlela. Ngemuva kwakhe kufakwe ilembu elihle eliluhlaza .Umuntu lo ngumuntu ogqoke lamagogorosi.

Lapha kubonakala abezempilakahle, abezempilakahle laba bahleli phansi abanye kube lomunye omileyo ohlaba umama uhleli phansi ijekiseni.

Lapha kubonakala ubaba ohleli phansi lo omunye kukhanya ngumongikazi ogqoke izigqoko ezivikela imikhuhlane. Kukhanya ubaba lo uhlatshwa ijekiseni.

lapha kukhanya abntu abathathu omunye ogqoke ingubo zokuvikela imikhuhlane okukhombisa ukuthi ngumuntu osebenza esibhedlela ngu dokotela abanye bamile khonapho yabalayezela

Lapha ngabantu abakhanya bebabili. Omunye uhleli phansi ugqoke impahla ezimnyama wavikela emakhaleni njalo ngempahla ethile, kuthi omunye lo uthwele ijekiseni uhlaba omunye kutshengisa ukuthi ngomongikazi.

Lapha kukhanya abantu umama lowu uthwele umntwana omncane kakhulu kuthi umongikazi lowu ukhanya uhlaba ijekiseni umntwana omncane.

lapha kutshengisa omongikazi abesesibhedlela abagqoke izingubo ezibavikela emkhuhlaneni abantu laba bakhanya bamile endaweni ependwe yabamhlophe futhi phansi kulento emhlophe.

Lapha kukhanya ngabantu abagqoke ingubo zokuvikela imikhuhlane. Abantu laba kukhanya balemithi abafuna ukuyifaka phakathi kwezindlu lezi. Lo omunye uyakhombela.

Umongikazi uncedisa umntwana. Umntwana lowu uhlezi phezu kukamama wakhe. Umamawakhe ugqoke isigqoko esibomvu, umntwana lowu omncane ugqoke impahla emhlophe. Umongikazi ukhanya uhlaba umnwatana ijekiseni, kukhanya emkhangele ezandleni embambe isandla. Kukhanya kugcwele abantu lapha indawo eyempilakahle lapho okuhlala khona abantwana lokusizwa khona abantwana.

Lapha kukhanya abantu abasendaweni ezitshiyeneyo. Umfanekiso wakuqala utshengisa abantu abanengi abahambayo kukhanya kube lomuntu ophambi kwenyamazana ohleli phansi. Kuthi omunye umfanekiso ukhanya abantu abathathu lomunye okhanya abantu abathathu.

Lapha ngumuntu oyindoda lomuntu ongumfazi bayancedisana bagqokile ezandleni imbatho yokuvikela igcikwane bagqoke izinto ezimhlophe.

Abantu ababili abaqgoke izembatho zokungathintwa ligcikwane lapho kukhanya bayafafaza imithi endaweni ethile bangena endlini eyakhwe ngezitina ezibomvu kulobaba phandle ogoqe izandla

Lo kukhanya ngumntwana oyintombazana . Umntwana lo ukhelela amanzi uthwele imigqomo yakhe emhlophe . Ukhotheme kutshengisa ukuthi kumbe uyagezisa ukuthi kuhlanzeke .

Lapha kubonakala umuntu ogezayo kumbe okha amanzi ngesandla esisodwa. Kukhanya amatshe amakhulu ngaphansi amanzi la akhanya mahle.

Lapha kukhanya ngabantu abasesibhedlela ,abantu laba kukhanya kulomunye owezempilakahle .Kulomama ophethe umntwana kubelomunye umama njalo ophethe umntwana.

Lapha kukhanya ngabantwana besikolo abahlezi phansi .Abantwana laba badla isitshwala kukhanya yisitshwala lendumba. Basebenzisa inkezo ukudla.

Lapha kubonakala abantu abagqoke izigqoko eziluhlaza. Kuthi lapha abame khona lakho kuluhlaza .Ngaphansi kubhaliwe ukuthi "UNICEF "

Lapha kubonakala abantu, abantu laba kukhaya ngabesifazana bodwa, bagqoke ingubo ezitshiyeneyo, abantu laba kutshengisa ukuthi bengabe besendaweni yasesibhedlela. Abantu laba bakhanya bebobotheka.

lapha ngabantu ababili umuntu wesilisa lomuntu wesifazana bakha amanzi indawo abakhela kiyo amanzi ngangale kulezihlahla ngangapha kulomduli

Umntwana omncane nje uthwele inkomitsho ukhelela amanzi empompini, ukhanya engumntwana othokozileyo kakhulu uqgoke isikipa esibomvu ukhanya ufuna ukunatha lawamanzi, amanzi ahlanzekileyo aphuma empompini.

Lapha kukhanya kusesibhedlela, kukhanya omongikazi ababili abagqoke ingubo eziluhlaza, bavikela futhi lasemakhaleni lemlonyeni. Bagqoka njalo lasekhanda, lapho kulomama ohleli phansi. Umama lo ugqoke iyembe elithanga.

Lapha ngabantwana abagqoke imbatho zeskolo imbatho lezi ziyafana, bathwele amankomitsho kukhanya baya phuza bagqoke lamajesi.

Umntwana oyinkaza ogqoke iyunifomu yesikolo. Ugeza izandla zakhe phakathi komganu olithanga umbala. Umntwana lo ume ngemva kwendlu. Kukhanya umduli olezitina ezincane

Umntwana okha amanzi emfuleni okha ngento elilu thanga ukhotheme kukhanya isithunzi umntwana lo ugqoke iziqgoko ezingamabalabala

Lapha kubonakala umuntu owesilisa ohleli emgelweni. Umuntu lowu uthandele njalo akagqokanga lutho phezulu. Ulenwele ezingamahlahla ezimnyama . Uthwele ulutho olumhlophe.

Lapha kubonakala umuntu wesilisa ogqoke imbatha eluhlaza umuntu lowu kukhanya ubuso bakhe abuhlanzekanga, amazinyo akhe kukhanya amanye athile aphuma.

Lapha kubonakala izandla ezibambe ulutho oluyisigombolozi olulithanga umbala lapha izandla lezi zitshengisa ukugona kuthi phezulu kubhalwe ngamabala aluhlaza.

lapha ngabantu abathwele amabhakane amancane nje alembala elithanga lokuluhlaza nje okuncane abantu laba ngabantu abesilisa abayisikhombisa labesifazana abathathu

Lapho kukhanya umuntu owesilisa umuntu lo ukhanya uyahleka uyahlekelela umuntu lo ugqoke iyembe elithanga ombala umuntu ume endaweni emhlophe

Le yimota imota leyi iyikliniki yona ngoba iyabe ithwele omongikazi ithwele ngokunjalo okutholakala ezibhedlela ibe isililanda endaweni ethile. Nampa abantu bahleli lapha bayancediswa ngomongikazi.

kubonakala indlu eyakhwe ngezitina ezincane lomnyango walo isivalo sangkhona sipendwe ngependa eluhlaza kanye lefasitela phansi kwayakhwa kakuhle njalo indawo le iyabukeka

Lapha kubonakala indawo, indawo le okufanele ukuthi kungaba ngeyesibhedlela kuthi phandle kwalapho kulezihlahla ezisakhulayo eziqunyelelwe kuhle indawo le kukhanya yindawo yase sibhedlela.

Lapha kubonakala indlela. Indlela le iyindlela elungiswe kuhle. Phezulu kufulelwe. Eceleni ngapha kubonakala utshani. Utshani lobu umbala walo uluhlaza

Lapha kubonakala umtshina lo otholakala esibhedlela. Umtshina lo isivalo sawo siluhlaza. Phezulu kubonakala isigubhu esimhlophe, njalo lomtshina omncane, futhi oluhlaza. Olokumhlophe phambili..

Lapha kubonakala indlu eyakhiwe ngamatshe alembala etshiyeneyo. Kube sekubonakala iloni utshani ngangapha kotshani kulamaluba leluba elikhulu elilodwa.

Lapha kukhanya yindawo yezempilakahle. Kukhanya kulezindlela ezimbili eziqonda endaweni etshiyeneyo, kuthi phakathi kwemikhandlo yendlela lezi kulotshani lebhakani lamabhakani amabili.

Lapha kukhanya yisibhedlela esiyakhwe ngezintina ezibomvu emnyango sabe sesipendwa ngependa elithanga sabhalwa amabala amakhulu ngependa eluhlaza.

Leyi yindawo ekhanya ingaphansi kevurandi ipendwe ngohlopbo wependa olithanga ngaphansi kukhanya kulamanzi.

Lapha kukhanya umbheda wasesibhedlela labantu abathathu abamileyo. Lowo umuntu omunye ugqoke okuluhlaza . Kukhanya bakhangela isigulane esilele embhedeni.

Lapha izivalo zesibhedlela ezimbili zivulekile zonke kukhanya kusesibhedlela indawo yakhona ikhanya ihlanzekile phansi kulelembu elayendlalwa phansi eliluhlaza

Lapha kubonakala abantu ababili abesilisa abagqoke imbatho zokuvikela imikhuhlane laba abantu batshengisa kungabantu abafundela ezempilakahle.

Lapha kukhanya yindawo elamabhuku kulezingwalo ezitshiyeneyo ingwalo lezo kukhanya zingwalo ezinkulu indawo le ikhanya kuyindawo ehlanzekileyo kulendawo ezitshiyeneyo ezifakelwe amabhuku njalo amabhuku lawa akhanya atshiyene imbala.

lapha kukhanya ngumuntu wesifazana umuntu lowu uhleli esitulweni ugqoke ingubo elimbala omhlophe ulenwee ezinkulu ngangapha kulezinye izitulo

Lapha kubonakala abantu abagqoke izembatho ezimhlophe. Abanye bathwele amaphepha, okukhombisa ukuthi ngabantu abafundela umsebenzi othile. Futhi kube lomunye ogqoke okumnyama.

Lapha kukhanya kulabantwana abafundayo abantwana laba bafundela endaweni ehlanzekileyo umuntu obafundisayo ugqoke ibhatshi elimnyama leyembe emhlophe.

Kubonakala umongikazi umongikazi lo uqgoke izembatho eluhlaza ekhanda lasemzimbeni kukhanya kusendaweni yasesibhedlela kukhanya umongikazi ubamba phezulu laphana duze lesigxingi

lapha kubonakala omongikazi ababili omongikazi laba kutshengisa ukuthi basafundela ukwelapha babonakala bethwele izinto ezinjengama njekitshini

Lapha kukhanya kungumuntu wesilisa umuntu lo ugqoke iyembe emhlophe umuntu lo ubambe umtshina okukhanya kusendaweni yase sibhedlela umtshina lo awubambileyo ngumtshina omnyama kuthi emaceleni komtshina lo lakho kumhlophe.

Kukhanya kungamabhodlela amancane ncane amane aphezulu amane angaphansi kukhanya kulembala elithanga lawa angaphansi amabili lamanye aluhlaza angaphansi amabili lawo akhanya elezinto phakathi eceleni kulepulanka.

Kukhanya abantu ababili abagqoke imbatho ezimhlophe, kuthi lo ohlezi phansi ugqoke imbatho eziluhlaza, wagqoka lamagogorosi. Omunye lo owesilisa uthwele into elokumnyama lokumhlophe.

Lapha kukhanya kuhlangene abantu bezempilakahle kuyakhulunywa kulabantu abahleli phansi abahleli phambili kungani yibo abathungameli kuthi abanengi bahleli babheke laba abahleli phambili

lapha libhakana kubona kala ibhakane elibhali lilombalo omhlophe libhaliwe ngamabala oluhlaza phezulu, amnyama lamanye abomvu ngemuva kwebhakana leli kulesihlahla esiqunywa qunywe kuhle.

Lapha kutshengisa umuntu owesilisa omile emnyango. Umuntu lo ugqoke isembatho esimhlophe wathwala lokhu okusetshenziswa ngodokotela okutshengisa ukuthi laye ungudokotela. Phezulu lapho kube sekubhalwa ngamabala amnyamanyana.

Lapha libhakane elimhlophe ibhakane leli libhalwe ngamabala amnyama phezulu kulandele aluhlaza kulandele abomvu kuthi ngaphansi besekubhalwa ngamnyama amabala la abhalwe aba mancane angaphansi kwasekufakwa inombolo eceleni ngamabala amnyama.

Lapha kutshengisa ukuthi yikilinika . Kulendawo okubakhona abantu phezulu kubelendlu futhi njalo engaphansi. Le ephezulu ilebhakane elibhalwe ngamabala aluhlaza.

Lapha kubonakala umuntu okhanya enguye osebenzela esibhedlela okhangela abantu abagulayo njalo ebalapha, kuthi emaceleni kwakhe ngapha langapha kubonakala abantu abaleleyo phezulu kombheda.

Lapha kubonakala indawo okulatshelwa khona abantu. Lapha kusegedini lakhona, kulamabhakane kubhaliwe emdulini kuphinde kubele bhakane eliphezulu elilo kuluhlaza lokumhlophe. Kubhaliwe ngamabala aluhlaza.

Kubonakala abantu abathathu. Kubonakala umama lomntwana abahleli phansi kuthi lobaba ogqoke imbatho zesibhedlela otshengisa ukuthi kungabe kungudokotela umile uhlola ingane.

Lapho kubonakala indawo ehlanzekileyo indawo le ikhanya yisibhedlela indawo le ibhaliwe ukuthi lapho okutholakala khona abantu abagulayo lalapha okutholakala khona abantu abalemkhuhlane ephuthumayo abafunwa ukuncediswa masinya.

Lapha kukhanya yisibhedlela esihle isibhedlela lesi sipendiwe phezulu ngependa ebomvu isibhedlela lesi sikhanya sikhulu kakhulu sihle ngapha kulotshani obuluhlaza kakhulu lamaluba.

Lapha kubonakala abantu ababili abantu laba kukhanya ngumongikazi, umongikazi ugqoke into emhlophe lo owesigulane owesifazana ugqoke isigqoko esimnyama esilokumhlophe.

Lapha kukhanya kulabantu abangamapholisa abagqoke ama uniform. Laba abantu ngabantu besilisa, bagqoke ama uniform, amabhulugwe amnyama lamahembe amhlophe alembala ebomvu ngaphezulu emahlombe. Lawa mapholisa mathathu. Kuthi kube labanye abantu abathe gqa gqa ngendawo ngendawo abanye bamile abanye bakhanya bayahamba.

Lapha kukhanya izindlu ezimbili levaranda. Izindlu zakhona zikhanya azilamakhetheni okutshengisa ukuthi yisibhedela. Kukhanya yizindlu eziyakhwe ngezitina ezibomvu.

Kusesibhedlela, ngibona izigulane lemibheda eminengi. Kulesigulane esigqoke isigqoko sombala oluhlaza lesinye isigulane esigqoke ingwane eluthuli esileleyo embhedeni wakuqala. Kulomama okhangele phambili ogqoke isigqoko esiluhlaza ohambayo.

Kukhanya yisibhedlela kulabantu abahleli phandle ngani balayinile kuthi abanye bahleli ngaphansi kwevirandi behleli benjalo bagqoke impahla ezitshiyeneyo imbala.

Lapha kubonakala abantu abamileyo abakhanyayo kakhulu ngabantu besifazana abalobileyo emakhanda babambe umntwana omncane okutshengisa ukuthi bayamelapha.

Lo ngumuntu okhanya encedisa omunye. Lowu oncedisayo ugqoke imbatho emhlophe wagqoka lamaglovosi kuthi lo omunye uthwele iphepha eliluhlaza wagqoka lento elamabalabala engani lilembu nje alifakileyo.

Lo ngumuntu oleleyo. Ugqoke ibhatshi eluhlaza, wafaka izandla zakhe phezu kwetafula. Ugqoke lamagogorosi.

Lapha kubonakala abasesibhedlela. Abantu laba bagqoke izinto eziluhlaza, njalo bagqoke izinto zokuvikela imikhuhlane ezandleni. Kuthi kulomunye umuntu okhanya elele. Kukhanya isandla sakhe.

Lapha kutshengisa umuntu ongumlungu, otshengisa isihlathi sakhe okutshengisa ukuthi kaphathekanga kakahle . Silamabalabala abomvu okutshengisa ukuthi sifuna umuthi othile.

Lapha kukhanya ngabantu ababili, abantu laba omunye uhleli omunye umile. Kukhanya kulamaphilisi phezulu kwetafula. Indawo le ipendwe ngependa emhlophe.

Lapha kukhanya ngabantu abazempilakahle. Abantu laba bagqoke bavikela lemakhanda lasemilonyeni. Lezigqoko abazigqokileyo ziyatshengisa ukuthi kulapho okuhlinzwa khona abantu.

Lapha kubonakala umuntu, ubuso bomuntu kodwa kwasokutshengiswa amehlo omabili, amehlo lawa elinye ilihlo likahle kuthi elinye likhanya ukuthi lilenkinga lilomntwana phakathi omhlophe.

Lapha kukhanya ngumongikazi uthatha omunye umuntu ogqoke iyembe ebomvu iBP. Abantu laba laba basendaweni okukhanya kusesibhedlela

Lapha kubonakala umuntu oleleyo lomuntu omileyo obambe lo oleleyo unyawo ngesinye isandla lamadolo ledolo lomuntu ugobise idolo.

Lo ngumfanekiso otshengisa umuntu oyintombazana, uphakathi kwesigombolozi. Kubonakala amaphilisi, ithenisi, ikherothi, igabha.

lapha ngabantu ababili ngumuntu wesilisa lomuntu wesifazana umuntu wesilisa kukhanya nguye ongumongikazi kwezempilakahle ngoba u ugqokile ingubo ezitshengisa ukuthi ngowempilakahle ubambe lowo owesilisa isandla

Ngumama ogqoke iyembe elilithanga ubambe iqolo kukhanya eceleni kwakhe ngapha kukhanya ilembu elimnyama phambi kwalo lililembu elimhlophe.

Lo ngumuntu otshengiswa amathambo. Umuntu lowu ithambo lakhe kukhanya kulento elithanga, phakathi laphakathi, kodwa eceleni kwamathambo, ngapha, kubomvu.

Lo ngumuntu ongumama, ongugogo. Ugogo lo ukhanya amehlo amabili, elinye ilihlo ingani lilihlo elingaphilanga kahle. Kukhanya kulelihlo elilomntwana elingaphilanga kahle. Ekhanda ugqoke ingwane ebomvu.

Ngumuntu ogqoke iyembe efuna ukuba luhlazana kancane umuntu lo ubambe izihlathi ngezandla zombili ngani ngumuntu ocabangayo kakhulu.

Lapha yikudla okwakha umzimba okutshiyeneyo. Ukudla lokhu kukhona okulinywayo, kukhona okukhiwa ezhlahleni.

Lapha kubonakala izandla zomuntu othelayo, kulomuntu ogqoke imbatho eluhlaza ezandleni, imbatho leyi ngeyokuvikela imkhuhlane.

Lapha kukhanya kusendaweni okutshengisa khona ukuthi bayakhangelisisa ngezegazi belikhangele ukuthi likusiphi isibanga besebenzisa imitshina.

Lapha kukhanya njalo kusendaweni ehlanzekileyo kakhulu. Kulezinto ezimhlophe ezidalwe zaba lezigombolozi gombolozi ezincane. Kube lebhokisi elikhanya liluhlaza . Lalo ibhokisi leli lilamaphepha phakathi.

Lapha kubonakala imitshina etshiyeneyo. Imitshina leyi ilama ilabomabonakude ababili phezulu, ah imitshina le ayilingani. Lapho ekhona isendaweni okulombala omhlophe.

Lapha kukhanya ngumuntu osesibhedlela obambe umtshina. Umtshina lo udaleke wabamhlophe. Yenalowu umuntu ogqoke iyembe ebomvu kulapho kukhanya kusesibhedlela inhlanzekile indawo yakhona.

Lapha kukhanya kusendaweni lapho okugcinwa khona igazi .Lapho okuhlolwa khona igazi .Kukhanya izigubhu ezilamagazi atshiyeneyo .Izigubhu lezi kukhanya ziqondene . Zifakwe zaqondana .

Kubonakala imbodlela elilithanga lembodlela eliluhlaza lelinye futhi imbodlela elikhanya lilamanzi phakathi. Amambodlela la akhanya esendaweni yesibhedlela.

Laba ngabantu abathathu. Kuthi omunye ugqoke iyembe eluhlaza, kuthi omunye wagqoka emhlophe, kuthi omunye uthwele ingani uthwele ingane esandleni sakhe.

Lapha kubonakala abantu abane, kulobaba ongumlungu ogqoke iyembe elamabalabala. Kuthi kulomntwana omncane. Umntwana lo ugoqelwe uthwelwe ngumamakhe.

Lapha kukhanya umama olomntwana ophethe umntwana omncane umama lo uhleli phansi ugqoke ingubo elamabala bala kuzoba lobaba omileyo ubaba lo ugqoke iyembe emnyama.

Lapha ngabantu abamileyo , abamileyo bakhanya bengani bakhuluma lalaba abahleli phansi. Abahleli phansi kukhanya kulomtwana omunye engimbonayo emileyo.

Laba ngabantu ababili lowu kukhanya ngumongikazi ngoba ugqoke impahla ezimhlophe njalo ukhanya uhlaba lo omunye ijekise lo omunye ohlaba omunye ijekise ugqoke isigqoko esilamabalabala waqhiya

Ngabantu abahambayo kukhanya bagqoke phezulu izikipa ezimhlophe bonke kuthi laba abaphambili ababili bagogekile bangani bayaqhula

Lo ngumuntu ogqoke impahla ezimhlophe ezomuntu osebenza esibhedlela. Ubambe umtshina wokuhlola abantu lokubakhangela amaBp nxa bengezwa kuhle.

Lapho kukhanya yindawo emnyama indawo lephakathi kwayo kukhanya amalebhu amhlophe lento eyintambo eluhlaza.

Le yimitshina etshengisa ukuthi isebenza esibhedlela Imitshina ilombala omhlophe kuthi lokhu ukuphezulu kukhanya kumnyama njengomabona kude ngaphansi lapho kupendwe ngependa emhlophe

Lapha kubonakala izinto zokufakela amaphilisi ukuthi ehlale eqandelela izinto lezi zisebenzisa ugesi.

Lapha kubonakala umfanekiso ofana lombheda. Lowu umbheda kufanele ukuthi ngumbheda wasesibhedlela. Umbheda lowu usendaweni emhlophe kulento ekhanya ilenga.

Longumtshina omnyama ,umtshinalo phakathilaphakathi umhlophe, ufakwe endaweni emhlophe njalo utshengisa ukuthi ngumtshina wasesibhedlela.

Lo ngumtshina omnyama, umtshina lo ukhanya ulesibane esiluhlaza, kulendawo ebomvu encinyane, wona umtshina lo usendaweni emhlophe nke.

Lapha kubonakala ulutho olusetshenziswa esibhedlela. Ulutho lolu ludaleke njengesigelo ngoba lulalapho olutshengisa khona okungeniswa iminwe emibili.

Umfanekiso wejekiseni. Ijekiseni ebanjiweyo isandla leso ngumuntu ogqoke okokuvikela imikhuhlane okokugqoka esandleni okuluhlaza. Uthwele lembokela elemithi.

Lapha kubonakala isitulo, isitulo lesi silombala omnyama lapha okuhlalwa khona. Kuthi emdulini kulezinto ezinamathiselwe emdulini ezimbili.

lezi yizinto ezisetshenziswa esibhedlela izinto lezi zi zehlukene ngokubunjwa kodwa kutshengisa ukuthi yizinto ezisetshenziswa nxa kuhlinzwa abantu

Lapha kukhanya imitshina emibili imitshina leyi yonke imhlophe kuthi omunye phezukwawo umtshina kulomunye umtshina njalo omnyama omcinyane umtshina lowo uqondane lase lomduli omhlophe.

Lapha kukhanya umtshina othile osetshenziswa esibhedlela. Umtshina lo ucijile phambili kungani kuyagoba kuthi ngemuva ngapha kulendawo eqatha etshiyeneyo lokwaphambili. Kusendaweni emhlophe ebhalwe amabala amalutshwana.

Lomngumtshina wasesibhedlela isibhedlela lesi phakathi lapho okulomtshina khona kupendwe kwaba mhlophe umtshina lo lawo umhlophe njalo ufuna ukuba mnyamanyana ngaphansi.

Lapha kukhanya imitshina esetshenziswa esibhedlela. Imitshina le mibili .Omunye umnyama kuthi omunye ulombala omhlophe. Ngaphansi kwawo ngapha kulombala oluhlaza.

Lo ngumtshina okhanya ngumtshina wasesibhedlela umtshina lo usendawweni emhlophe njalo ulento efana lomabonakude emnyama kuthi kube lezinye intambo ezingaphansi

Lapha kukhanya isandla somuntu ogqoke imbatho yokuvikela imikhuhlane uthwele into engabe incane kodwa kukhanya engani yinto engahlaba icijile leyonto oyithweleyo.

Lapha kubonakala umtshina usetshenziswa esibhedlela. Lumtshina ubonakala ukuthi ungabe ulungiswe nge"plastic".Umtshina lowu uyakhanyisela umbala wayo ngangapha ekuqaleni ungani ulithanga. Ule"tube" enqatha le"tube" encane.

Lokhu kukhanya kutholakala esibhedlela kutshengiswa ukuthi kuyiplastic ekhanyiselayo kuyakhanya ukuthi ungathela amanzi phakathi ubusuxhumanisa lomuntu ogulayo.

Lapha kutshengisa umuntu wesifazana ogqoke ingubo yokubamba amabele, kuthi esiswini wagqoka ibhanti lokuthi ebambe isisu sakhe. Wasegqoka ngaphansi ibhulugwe elikhanya lisiyaphansi elilombala ofana lomzimba wakhe.

Lapha kukhanya yinto elemibala etshiyeneyo kumhlopje kulendawo emhlophe kulendawo eluhlaza kulendawo njalo elithanga elamachathachatha amnyama amathathu ngapha lamathathu ngale

Lokhu kukhanya ngumtshina osetshenziswa esibhedlela umtshina lo ukhanya uyakhipha amaphepha umtshina lo umhlophe kuthi ngapha umnyama phezulu umhlophe

Lapha. kukhanya yizinsimbinyana ezincane. Insimbi lezi zikhanya ziyimihlobo etshiyeneyo. Ezinye zingani zciijile. njalo ezinye zilamatshubhu amancane. Zihlezi phezu kwetafula amhlophe..

Lapha kukhanya izinto ezisetshenziswa esibhedlela, bakufake phezu kwetafula, kukhanya yizinto ezicazimulayo ezisetshenziswa ngo mongikazi labantu bempilakahle esibhedlela

Lapha sibona umtshina omnyama lokunye okungani ngumabonakude endaweni emhlophe kungani uplagiwe emagetsini

Lo ngumtshina owokulalela omnyama. Lapho okhona usendaweni emhlophe. Umtshina lo ulendawo lapha ogobe khona.

Lo umtshina ngumtshina okhanya umhlophe njalo ulebhaxa ezinenginengi lokungamatshumbu okuncane okunengingengi kulendawo elithanga phakathi.

Lo ngumtshina ohleliyo endaweni emhlophe umtshina lo ulembaxa ezimbili ngapha ibomvu ngale uluhlaza umtshina lo ukhanya ulensungulo ezigotshisiweyo endaweni zonalezo ezimbili.

Lo ngumtshina njalo lawo khanya ungowesibhedlela. Umhlophe ulendawo ezimbili ezikhanya zibomvu. Kubeletshubhu engaphansi encinyane.

Lo ngumtshina osetshenziswa esibhedlela umtshina lo ukhanya umhlophe wonke kulalapho okufana khona okubunjwe khona kwafana lamehlo amabili .

lolu lusungulo olugobileyo kweyinye inxenye kuthi kuleyana inxene lume lwacija usungulo lolu luyacazimula lude lona usungulo lolo lusendawei emhlophe

Lapha kwendlale phansi ulutho olumnyama phezu kwalutho lolu kulesikhwama esiluhlaza lamalembu ayendlaliweyo njalo amhlophe akhanya emabili phezu kwelembu kulelinye into emnyama njalo.

Lo ngumtshina omncane nje. Kukhanya phambili kulento efana le-injection. Umtshina lo umhlophe. Umhlophe nje, ngumtshina odaleke wabamncinyane. Lomtshina phambikwawo okungani kulusungulo. Kwasekusiba lombala olithanga ekucineni.

Lawa ngamaphilisi, amaphilisi lawa agcwele phansi phezu kwetafula emhlophe amaphilisi lawa amanye asegabheni elikhulu leli gabha futhi elincane elimhlophe.

Lowu ngumuthi, umuthi lowu omunye usegabheni, igabha lelo lilesivalo kuthi omunye uphakathi kwebhokisi. Amabhokisi lawo imibala yayo imhlophe yayisibhalwa ngamabala amnyama

Lapha kubonakala umuthi , umuthi lo isembhodleleni , imbhodlela ele emnyama ilesivalo esimhlophe kuthi omunye osebhokisini , ibhokisi leli limhlophe phezulu lifunukuba bomvanyana langaphansi

Lawa kukhanya ngamaphilisi. Amaphilisi lawa asebhokisini elilokumhlophe lokubomvu. Wona amaphilisi aphansi mathathu asendaweni emhlophe.

La ngamapilisi alombala otshiyeneyo. kodwa embala embili etshiyeneyo. Amapilisi la kukanya manengi kakhulu , esendaweni ezifakwe zaba mbili zatshiyana. Amapilisi lawa mancane ukudalwa kwawo.

Lapha ngamaphilisi atshiyeneyo amaphilisi lawa alembala etshiyeneyo amanye asemabhokisini amanye asezigubhini kuthi amanye aphandle aphansi.

Lapha kutshengisa izimvu. Izimvu ezimhlophe lezimnyama ezimbili. Kukhanya ziyagijima. Lugwalo olubhalwe ngamabala amnyama

Lapha kubonakala amabhokisi awamaphilisi. Amabhokisi lawa akhanyayo mathathu alembala etshiyetshiyeneyo njalo abhalwe izinto ezitshiyeneyo. Alingana indlela abunjwe ngayo.

Lapha ngamaphilisi amanengi, amanye asebhokisini. Amabhokisi lawa ayimbala etshiyeyo njalo awalingani. Kuthi amanye amaphilisi akhitshiwe emabhokisini. Amaphilisi lawa ayimbala etshiyeneyo njalo.

Lapha kubonakala amabhokisi alamaphilisi. Amaphilisi lawa akhanya agcwele phakathi kwamabhokisi. Kuthi elinye ibhokisi alivulwanga elilobubomvu.

Ngamaphilisi asemabhokisini, amabhokisi lawa mantathu. Alembala etshiyeneyo kodwa eduzane atshiyananga kakhulu kuphela imbala yankhona itshiyene emabaleni abhalwe ngayo kuthi kube lamanye aseceleni ayi one

Le yimithi emibili. Omunye usebhokisini, omunye usembodleleni. Lo osebhokisini, ubhaliwe ngaphandle. Watshengiswa amaphaphu. Umfanekiso wamaphaphu, umhlophe. Ubhalwe ngamabala aluhlaza. Kuthi lowu osembodleleni, kulesivalo. Uvaliwe lumuthi.

Lapha kukhanya kuse sibhedlela. Kukhanya insimbi. Insimbi insimbi leyo ikhanya yinsimbi ecazimulayo. Insimbi leyo kufakwe I plastic elilamanzi okutshengisa ukuthi ngamanzi awasesibhedlela.

Lapha kukhanya amaphilisi. Amaphilisi lawa amhlophe umbala, kukhanya akhona amanye aphelileyo. Lawa aphelileyo kukhanya ukuthi anathiwe aze aphela.

Kutshengisa amabhokisi atshiyeneyo lambhokisi lawa alemibala etshiyeneyo, amanye akhanyayo alithanga umbala kuthi amanye amhlophe atshengisa esendaweni ecazimulayo.

Lokhu kukhanya yimithi emibili omunye usebhokisini omunye usembodleleni. Lo osembodleleni ukhanya uvaliwe, imbodlela yakhona ivaliwe kuthi lowu osebhokisini ibhokisi lakhona livaliwe lalo. Imithi le ibhalwe izinto ezifanayo.

Lapha kukhanya ngamaphilisi asemabhokisini. Amaphilisi la alombala olithanga emaceleni kumhlophe. Afakwe phakathi kwamaphepha phezulu kwendawo ecazimulayo.

Lapha kukhanya imithi emibili. Imithi leyi ibhalwe ibala elokuthi ngeyabantwana, ngeyokukhwehlela ivikela abantwana abakhwehlelayo ukuthi bemgakhwehleli. Imithi leyi mibili omunye usebhokisini omunye usembodleleni.

Lapha kukhanya igabha elimhlophe, igabha leli lihlezi endaweni emhlophe, igabha leli lelesivalo esiluhlaza kukhanya kubhaliwe futhi amabala aluhlaza njalo.

Lapha angamambodlela amathathu akhanyiselayo kube sokukhanya ijekiseni phansi kulamapills amhlophe lamanye abomvu lamanye aluhlaza

Kukhanya lapha ngamapilisi. Amapilisi lawa afakwe endaweni emhlophe. Kuthi kulebhokisi njalo elimhlophe kukhanya ngalamapilisi. Ibhokisi leli limhlophe kodwa lilendawo elombala oluhlaza, lendawo elombala olithanga.

kukhanya ngamaphilisi amabili amanye asebhokisini amanye asemagabheni izinto lezi zombili zikhanya yizinto ezimhlophe zodwa kodwa kubhalwe amabaa amnyama amancane

Lapha kutshengisa amaphilisi, amaphilisi lawa afakwe endaweni emhlophe etafuleni elimhlophe. Amaphilisi lawa amanye kukhanya akhona phakathi kwebhokisi.

Lapha kubonakala izinto ezimhlophe ezigoqiweyo kubonakale le bhokisi elibomvu elibhalwe ngamabala amhlophe kube sokusiba le bhakani elikhanya liluhlaza lilomuntu owesilisa.

Lo ngumuntu ogqoke ihembe eluhlaza ngaphansi wagqoka ibhulugwe eliluhlaza njalo. Umuntu lo kutshengisa ukuthi uthwele iinjekisheni. Ufuna ukuzihlaba iinjekisheni.

Le yimithi emibili , ekhanya omunye umuthi uphakathi kwembodlela elesivalo esimhlophe. kuthi omunye umuthi ukhanya usebhokisini ,ibhokisi leli liluhlaza. Libhaliwe ngamabala aluhlaza njalo lifanekiswe isigombolozi esimhlophe.

Lapha kukhanya ngamambodlela amajekiseni . Amambodlela lawa mabili, ayacazimula alamaphepha amhlophe abhalwa ngokumnyama. Amambodlela lawa akhanya afakwe phezulu kwetafula.

Lapha kukhanya igabha lomuthi othile, igabha leli lisendaweni emhlophe njalo igabha leli lilesivalo esimhlophe esilechatha elimnyama lona igabha leli liluhlaza, libhalwe ngamabala aluhlaza njalo kodwa amabala angkhona akhanya emnyama nyana kulombala wegabha.

Lapha kukhanya ibhokisi lamaphilisi ibhokisi leli lilombala omhlophe olokumnyama okuncane kuthi libhalwe amabala amnyama kube lelinye iphilisi elikhanya lilamaphilisi amanengi.

lapha kukhanya ibhokisi ibhokisi lelo limhlophe libhalwe ngamabala amnyama lamabili amabala aluhlaza kuthi eceleni kwalo lelo bhokisi kulesigubhu isigubhu lesi silombala oluhlaza

lapha kutshengisa amabhokisi emithi ethile kubonakala amabhokisi alempala etshiyeneyo aphezulu kwetafula elilompala oluhlaza amabhokisi lawa atshiyene ukubhalwa

Lapha kubonakala amaphilisi. Amanye akhona nje afakwa phezu kwetafula kuthi amanye afakwa phakathi kwebhokisi. Amaphilisi lawa kukhanya ngamaphilisi aluhlaza umbala.

Leli libhokisi njalo elisendaweni emhlophe ibhokisi leli libhokisi elingekho likhulu lilamaphilisi atshengisiweyo ngaphansi ngaphandle kwalo ibhokisi leli limhlophe.

Lapha yisigubhu somuthi othile esisendaweni emhlophe. Lesisigubhu sibhalwe ngamabala amanengi atshiyeneyo, lamabala abhalwe phezulu amhlophe, kuthi alendalayo abhalwe endaweni elithanga aluhlaza.

Lapha kukhanya amabhokisi amathathu atshiyeneyo alembala ehlukeneyo. Lamabhokisi abhaliwe ukuthi ngawamaphilisi. Amabhokisi la elinye lilombala olithanga elinye oluhlaza.

Leli libhokisi lomuthi. Ibhokisi leli lipendwe laba luhlaza ngaphansi kwabamhlotshana. Libhalwe ngamabala amhlophe kuthi eceleni kulesigubhu somuthi. Isigubhu leso silesivalo. Laso sibhalwe ngamabala amhlophe. Silendawo lapho okuluhlaza khona.

Lesi yisigubhu lebhokisi kufanekiswe izifuyo ngaphandle kutshengisa ukuthi ngumuthi ovikela imikhuhlane ezifuyweni.

Leli kukhanya libhokisi lomuthi othile, ibhokisi leli lisendaweni emhlophe. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala aluhlaza lamanye abhalwe ngependa ebomvu. Ibhokisi leli likhanya lifanekiswe ihlamvu.

Leli ligabha lomuthi othile, lihleli endaweni emhlophe. Igabha leli libhaliwe nge ngebala elikhulu elimnyama, kuthi ngaphansi kwalelobala kwabhalwa ngamabala amancane amnyama. Igabha leli liyi, lilesivalo livaliwe.

Lapha ngamabhodlela amabili alezivalo ezibomvu, wona amabhodlela lawa amhlophe. Emabhodleleni lawa kubhaliwe ngamabala amnyana amanye amhlope, amanye abomvu lawa mabala. Ngamabhodlela amhlophe asendaweni emhlophe njalo.

Leli ligabha lochago lwabantwana lulombala oyipink lesivalweni phezulu luyipink laselilotshwa ibala elilodwa elikhulu elibhalwe ngombala oluhlaza.

Ligabha elimhlophe elilamabala abhaliweyo amancani eceleni esandleni sonxele ibhokisi elincane lalo elikhanya lilamabala abhaliwe amancani

lowo ngumuthi osebhokisini umuthi lowo osebhokisini phandle kwayo kufanekisiwe umama ozithweleyo obambe isisu ubhalwe ngama bala amhlophe futhi imbodlela layo ibhalwe ngamabala amhlophe ifanekiswe umfazi ozithweleyo

Lawa ngamaphilisi, amaphilisi lawa alithanga umbala. Ngamaphilisi amanengi afakwe ngabili ngabili, manengi.

La ngamaphilisi asemabhokisini amhlophe kuthi amanye asermambodleleni amhlophe njalo. Lamaphilisi manengi Lamabhokisi abhalwe ngamabala eyehlukeneyo.

Lapha liganga elikhanya lilotshani obukhulu, lezihlahla ezilamahlamvu amalutshwana nje, aziminyananga kangako .Kube lotshani obunye obude kakhulu obuluhlaza umbala.

Lapha kubonakala abantu ababi abesilisa abantu laba kukhanya bayaxoxa omunye uphakamise isandla engathi utshela omunye omunye laye ubambe ikhanda phambi kwakhe kulenkomitsho emhlophe

Lapha ngabantu ababili. Omunye ugqoke iyembe ebomvu wafaka lekepesi, wabamba isihlathi. Kuthi omunye lowu ugqoke iyembe emnyama wabamba lowu omunye bangani bayakhuluma kuthi yena kagqokanga lutho ekhanda inwele zakhe zinkulu nje.

Laba ngabantu abahleli ezitulweni ezimhlophe, abantu laba kukhanya bayafundisana okuthile kodwa bonke bahleli phansi bagqoke ingubo ezitshiyeneyo bahleli etshanini njalo.

Leli libhakane lapho okulomntwana oyintombazana phezulu kuthi ngaphansi kwaba lezithombe zabantu abane. Isithombe lesi sona ngokwaso siluhlanza sabhalwa amabala amancane ngaphansi kwalaba bantu labo.

Lo kukhanya ngumuntu ongudokotela uncedisa umntwana, umntwana lo uphethwe ngunina, unina ugqoke imbatho eluhlaza umntwana lo akagqokanga lutho.

Lapha kubonakala umntwana ogqoke imbatho elamabalala , elemizilazila lembala etshiyeneyo . Umntwana lowu utshengisa ukukholisa lokujabula . Uphakamise iminwe yakhe emibili eyakuqala.

Lapha kubonakala abantu abangabelungu abasendaweni yokwelaphela abantu lokuhlinza abantu. Abantu laba kubonakala eceleni kwabo kulemitshina emnengi omunye uyabhala.

Lapha kubonakala umntwana ogoqelweyo. Ngumntwana omncane kakhulu ugoqelwe ngamalembu atshiyeneyo. Ukhanya ulele ngoba uvale amehlo.

Lapha kubonakala umama. Umama lowu kukhanya ngumama wezempilakahle ugqokile lasekhanda ingubo yokuvikela imikhuhlane. Kuthi kulomntwana ombambileyo kukhanya umntwana lo umbathe ingubo.

Lowu ngumntwana omncane kukhanya ngumntwana ofakwe imitshina -umtshina othile. Umntwana lo kukhanya ulele endaweni esesibhedlela , umntwana lo ule nwele ezimnyama kakhulu.

Laba ngabantwana kukhanya omunye umntwana uthwele umntwana, lowo othwele omunye yena ukhanya usekhulakhulile ukudlula lo othweleyo. Basendaweni elihlathi kukhanya kulezihlahla eziminyeneyo.

lapha kukhanya abantu abathathu abantu laba ngabantwana ababili lomuntu wesilisa ogqoke impahla yokuvikela umkhuhlane ezandleni ubambe umntwana omncane isandla

Lugwalo okutshengisa abantu abane. Ugwalo lolu lubhalwe ngamabala amakhulu alithanga, kuthi abantu laba abane kukhanya ngabantu abakhangeleka bekhulumisana. Kuthi ngapha koluny' uhlangothi logwalo kulamabala abhaliweyo ngombala omnyama.

Lapha kukhanya kusesibhedlela umama ubambe umntwana kuthi omunye umama ngapha ubambe olunye ulutho engalweni kukhanya kulento eluhlaza kulabantu abanye abahleli ngamuva abathathu abakhanya ngale

Lowu ngumbalisi labantwana, kukhanya basendaweni yasesikolo, bayadlala, badlalisa izinto ezilembala etshiyeneyo, abanye bahleli lombalisi uyabancedisa laphana ukudlala kuthi abanye bahleli bebathathu ngemuva ngale.

Laba ngabantu abamileyo kukhanya inyawo lezi zitshengisa ukuthi ngabantu ababili abamileyo akaso nyawo ezihlambulukileyo kukhanya zileminye imikhuhlane ethile engabe izihlasele

Lapha ngumntwana ogqoke ingubo eluhlaza umntwana lo kukhanya egeza izandla esebenzisa isepa kukhanya amagwebu.

lo ngumuntu okhanya ngumuntu osebenzela esibhedlela izembatho zakhe zonke ngezokuvikela imikhuhlane ezandleni uthwele into eluhlaza kuthi phansi kulento efana lesigelo ugqoke isembatho esiluhlaza.

Lapha kubonakala abantu abathathu, abantu laba bakhanya basebenzela esibhedlela. Bagqoke baphelela, bagqoka lasemlonyeni, bagqoka emzimbeni. Kukhanya bayabukisana kumabonakude.

Lapha kubonakala umuthi wesifazane. Umuntu lo ubonakala ekhuluma ugqoke imbatho emhlophe ekhanda wagqoka emnyama ngemuva kwakhe kulebhakane.

Lapha kubonakala ingalo yomuntu osesibhedlela. lngalo le iphakathi kwama, kwemtshinatshina. Okutshengiswa ukuthi uyelatshwa umuntu lo, ogqoke iyembe emhlophe, ohleli eceleni kwemtshina.

Lapha kubonakala abazemphilakahle abahleliyo abancedisa abantu. Abantu laba labo bahleli phansi, bagqokile okokuvikela emlonyeni ukuthi bengadonsi imikhuhlane.

Kubonakala abantu ababili, abantu laba batshengisa ukuthi basebenzisa basebenza esibhedlela bagqoke izinto ezivikela umkhuhlane emehlweni lase khanda. Phambi kwabo kuletafula, itafula le ihlezi igcwele lezinto zokusebenzisa ma behliza abantu bebancedisa.

Abantu laba bahlezi phambili kwabo kulezinto ezilithanga. Amathebuli angkhona akhavwe ngamalembu aluhlaza. Phambi kwabo kulomama, umama lo ugqoke imbatho emhlophe.

Lapha kungabantu abakhanya bekhangelisisana ngento ethile bayakhangela emehlweni ukuthi kungabe kuhamba njani omunye uhleli wakhangela omunye, omunye ugqoke imbatho emhlophe engela bala kuthi omunye ugqoke imbatho emhlophe elamabala bala phezulu.

Laba ngabantu ababili kukhanya omunye ugada ibhayisikili. Kubonakala isitulo esimnyama. Lo ongagadanga ibhayisikili ugqoke into ezimhlophe

Lapha kusesibhedlela kukhanya abantu abathathu. Kuthi omunye ulele, kukhanya imtshina yasesibhedlela. Kulabantu ababili abakhanya bekhangele lo olele phansi okutshengisa ukuthi bayamncedisa. Laba abantu bagqoke ingubo eziluhlaza.

Nxa ungumuntu wesilisa. Umuntu lowu ukhanya ugqoke iyembe emhlophe, umuntu lo ogqoke njalo intanjana omnyama, umuntu lowu ulenwele ezimfitshane ezimnyama.

Lapha kusesibhedlela kukhanya kulomuntu oyindoda okhanya engumuntu wempilakahle osebenzela esibhedlela. Esibhedlela lesi akukhanyi omunye umuntu kukhanya yena.

Laba ngabantu abakhanya bengomongikazi, bagqoke izigqoko ezivikela ukuthintwa ngamagcikwane athile endaweni, bane.

Ngamasotsha amabili lomunye ogqoke okumhlotshana bavale amakhala laphana bancedisa umuntu oleleyo indawo yakhona ilayithiwe iyakhanya kakhulu kungani bayakhanyisa laphana bakhanyisa lowu muntu bagqokile ama musk bavala.

Laba abantu bagqoke ingubo ezimhlophe bonke ngabantu abanengi abamileyo kungani bathatha isithombe ngendlela abame ngayo bamile endaweni phansi elotshani obuluhlaza

Lapha kubonakala amabhokisi emithi etshiyeneyo okutshengisa ukuthi kulapho okuthengiswa khona imithi. Amabhokisi la alemibala etshiyeneyo okutshengisa ukuthi ngamaphilisi atshiyeneyo kukhanya amanye aluhlaza.

Le yindawo yokuthengisela amaphilisi imithi yezigulane. Kubhaliwe ngaphandle kwebhakane phezulu kweverandi ukuthi ke Yi pharmacy.

Lapha kubonakala izigubhu zemithi zimhlophe kube lezinye njalo ezilombala oluhlaza ngaphansi njalo kube sokubonakala amabhokisi awemithi njalo.

Lapha kukhanya yindawo lapho okugciniswa khona amaphilisi. Kukhanya kulamaphilisi ahleli emabhokisini, kulamanye asemagabheni. Amaphilisi lawa ayimhlobo etshiyeneyo. Amanye amhlophe, amanye aluhlaza. Atshiyene, asemabhokisini.

le yindawo okuthengiselwa khona amaphilisi imithi yabantu abagulayo indawo le ipendwe ngependa emhlophe njalo kwafakwa kwagadaniswa amabhokisi ngendlela efaneleyo

Lapha kutshengiswa ukuthi yindawo lapho okuthengiselwa khona amaphilisi lemithi yabantu abagulayo Kubhaliwe phezulu laphana ngamabala amhlophe ebhakaneni ukuthi le yi pharmacy indawo lapho okuthengiselwa khona imithi

Kubonaka indlu yokuyelaphela izigulani ngaphandle kwayo kulemota emileyo okungaba kungeyokuthwala izigulani kuthi emgwaqeni lapha kube sokubonakala umdududu

Lapha kubonakala amaphilisi atshiyeneyo atshiyene imbala asemabhokisini amabhokisi njalo abhalwe atshiyana njalo atshiyene ubukhulu bawo .

Lapha kubonakala izindlu. Izindlu ezinengi. Izindlu lezi zilendawo okulezitina ezincane kwezinye indawo kukhanya umduli olithanga. Kulotshani phandle.

Lapha kubonakala indlu yokuthengisela imithi. Indlu leyi ziyakhiwe yakhwa futhi laphezulu .Yizindlu ezitshiyeneyo .Kubhaliwe amabala ngaphandle ukuthi yi pharmacy

Lapha ke kukhanya yindawo yokuthengisela imithi. Indawo le ikhanya ilesitezi kusiyaphezulu. Kulezimota ezikhanyayo. Zitshiyene umbala. Kuyakhanya njalo umgwaqo.

Lapha kukhanya kuyindawo ecazimulayo kuthi phezu kwendawo leyi kulendawo ependwe yaba lithanga phezu kwaleyo ndawo kulamabala athile.

Lelo kukhanya libhakane elitshengisa ukuthi yindawo yokwelaphela abantu , lokuthi indawo yangkhona kusetshenzwa njani kulani, kutholakala ini.

Lapha kukhanya kusendaweni okuthengiswa khona amaphilisi. Lapha kukhanya amagabha amane kubesokusithi leminye imithi lamanye amaphilisi

Lapha kukhanya kulapho okutholakala khona imithi, imithi leyi kukhanya ngama philisi asemabhokisini atshiyeneyo. Amabhokisi lawa atshiyene imbala yawo kukhanya ngamabhokisi afakwe endaweni ehlanzekileyo.

Indawo okutshengiswa kuthengiswa khona amaphilisi lemithi, indawo le kukhanya yindawo ependwe ngependa emnhlophe. Indawo le kukhanya kulabantu ababili, omunye othwele umakhala emkhukhwini.

Lapha kusendaweni okutholakala khona amaphilisi lemithi. Kubonakala amabhokisi amabili atshengise ilambazi phandle lesipunu lokhezo lokudlisa. Ngaphansi lapha kubonakala amatshubhu.

Lyi yindawo okukhanya kulapho okuthengiswa khona imithi. Indawo le iphandle kwayo, kukhanya kulebhakane. Ibhakane leli elikhombisa ukuthi kuthengiswa imithi.

Lapha kubonakala ibhakane ibhakane leli litshengisa ukuthi kule ndawo uyokwelaphela abantu. Kwafakwa lenumba zocingo kwafakwa lokuthi kuvulwa sikhathi bani kuvalwe sikhathi bani kutsho ukuthi ilanga lonke.

Lapha kukhanya kusendaweni okuthengiswa khona amaphilisi kubonakala amagabha ahlukeneyo umbala kuthi indawo le ipendwe ngependa emhlophe kulamagabha amane amnyama aphezulu ngaphansi kube sokulandela amaphilisi atshiyeneyo.

Kulamabhokisi elemibala etshiyeneyo .Lawa amabhokisi atshengisa ukuthi engabe engamabhokisi awamaphilisi kumbe ayemithi. Kukhanya kulebhokisi elibhalwe Amoxy elipendwe nge colour emhlophe labhalwa ngamabala abomvu .Kuthi elinye ibhokisi libhalwe Biodox.

le yindlu yokuthengisela amaphilisi imithi indlu le ikhanya ilezitina phezulu ezincane ngaphansi kwayo kukhaya amafasitela amabili amakhulu

Lapha kukhanya kusendaweni okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo. Kukhanya kulemithi etshiyeneyo esemabhokisini, kubesokukhanya lamabhokisi amakhulu amathathu atshengisa ilambazi lomntwana omncane ngaphandle. Kuthi izinto zonkelezi zifakwe endaweni ehlanzekileyo.

Lawa ngamaphilisi akhanya ephakathi kwamabhokisi. Amabhokisi alembala etshiyeneyo. Amabhokisi la asimabhokisi amakhulu ngamabhokisi amancane nje alingeneyo.

Kukhanya imithi esemabhokisini. Amabhokisi lawa alemibala etshiyeneyo emithatha. . Kulombala olithanga, omunye omhlophe, kanye lobomvu.

Lapha kukhanya yimithi. lmithi leyi iphakathi kwamabhokisi amanengi atshiyeneyo kuthi phezulu eminye iphakathi kwamanye amagabha atshiyeneyo.

Lapha kukhanya yindawo okuthengwa khona imuthi. Indawo leyi ibhalwe ngamabala phezulu komnyango wayo, ibhalwe ngamabala àmhlophe, okukhombisa ukuthi kulapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha abantu.

Lapha kukhanya imithi etshiyeneyo imithi le iphakathi kwamabhokisi atshiyeneyo ibhokisi lakuqala likhulu kulandele amabhokisi amabili alinganayo kuze elinye elifitshane kukhanye amanye amabhokisi amabili

Ibhakane elibhalwe amabala. Amabala lawa aphezulu abhalwe ngombala oluhlaza. Kuthi ngaphansi kubhalwe ngombala omnyama . Ngale kwebhakane kulesihlahla. Isihlahla sakhona sikhanya singanga kwebhakane njalo kulomduli okhanya ukhonangale.

Lapha kukhanyakusendaweni okuthengiswa khona imithi lapha kukhanya amagabha aphambili yikudla kwabantwana okuphambili abantwana abancane kuthi phezulu kulamagabha amnyama amakhulu.

Kulalaba ababili abagqoke izinto ezibomvu into lezi zilesitampa esitshengisa isiphambano okutshengisa ukuthi ngabesibhedlela, kubelobaba ohlezi phansi ogqoke imbatho emhlophe lebhulugwe elimnyama.

Lapha ngubaba ogqoke isembatho emhlophe okhombisa ukuthi ngumuntu osebenza kwezempilakahle labomama abamileyo abane lomntwana lomama oyedwa ohleli phansi.

Kubonakala abezempilakahle abagqoke okumhlophe, kuthi eceleni kwabo kulabantu abalayinileyo. Abantu laba bagqoke izinto ezilembala etshiyatshiyeneyo okutshengisa ukuthi baqonda lapho okulabomongikazi khona.

Lapha kutshengisa abantu abahleli phandle kube sokutshengisa abantu abagqoke okumhlophe okutshengisa ukuthi ngabantu bezempilakahle kwabesokubonakala umfana ogqoke iyembe elithanga bamthatha ibhiphi laphana.

Lapha kutshengisa abantu besilisa abamileyo. Kuthi kubelomunye ohleli phansi okhangelwa ibp ngulo owesilisa omileyo ogqoke imbatho emhlophe.

Lapha kubonakala abantu okutshengisela ukuthi ngani basemhlanganweni. Bagqoke izigqoko ezilembala etshiyeneyo bahleli khanya balalele umuntu okhulumayo abanye, babambe ikhanda abanye bamile bagoqa izandla.

Lapha kubonakala abantu abezempilakahle abamileyo abahamba bencedisa abantu ngendlela. Kuthi kulabantu ababili abahleli phansi abagqoke okubomvu abatshengisa ukuthi ngabe ambulensi.

Lapha kubonakala abantu abamileyo abagqoke izembatho ezimhlophe phezulu bonke. Kuthi lababili abaguqileyo. Ngemuva kwabo kuletende elibomvu.

Lapha kubonakala itende elimhlophe ngaphansi kwalo kulezitulo kulabantu abahlezi kizo labanye abezempilakahle abamileyo.

Lapha sibona abantu ababili umuntu osebenza esibhedlela kwezempilakahle ogqqoke iyembe emhlophe kube lomunye ohleli phansi ohlatshwa ijekiseni ngulo umuntu ogqqoke okumhlophe.

Lapha ngabantu abahleli ezitulweni abagqoke izinto ezimhlophe, kukhona omunye ogqoke into ebomvu lomunye ogqoke isigqoko esikhanya silithanga.

lapha kubonakala abantu abahleli phansi abalalela abalalele umuntu okhulumayo lowu umuntu uthwele ibhuku nguye yedwa omileyo etshela labo abantu bonke

Lapha kukhanya ngabantu abahamba bekhankasa, ngokugcina kuhle indawo. Ukuyigcina ihlanzekile, ngoba bakhanya bathwele amaphepha okufakela izibi. Bagqokile ezandleni. Bagqoke okokuvikela imikhuhlane,

Lapha kubonakala abantu behamba besemgwaqweni. Abantu laba bathwele ibhakane. Ibhakane leli litshengisa ukuthi laba zinhlelo ezitshiyeneyo ezempilakahle elizweni. Abantu bagqoke izinto ezifanayo eziluhlaza, kuthi abanye bagqokile emakhanda.

Lapha kukhanya umuntu ongumntwana oyintombazana olukileyo ekhanda, othwele isixubho, kukhanya ukwesha amazinyo, ugqoke isigqoko esiihluza.

Ngabantu ababili omunye ugqoke ihembe emhlophe omunye elamabalabala. Abantu laba omunye ugqoke ama gloves bonke bavalile amakhala.

Lo kukhanya ngumuntu wesilisa omemezayo etshela abantu into ezithile. Lomuntu ugqoke ingubo emhlophe lebhulugwe elimnyama lamathenisi amhlophe.

Lapha kukhanya isisu somuntu ongumama. Kukhanya ngumama ozithweleyo. Eceleni kulomongikazi ogqoke imbatho eziluhlaza. Umama lo yena ugqoke isigqoko esilamabalabala.

Laba ngabantu ababili. Owesilisa lowesifazana. Laba batshengisa ukuthi ngumuntu lomkakhe. Bagqoke imbatho eziluhlaza. Umuntu wesifazana yena, ulenwele ezinkulu.

Kubonakala abantu abagqoke umbala ofanayo phezulu bonke. Eeh abanye abantu baquthile bathwele izinto ezimhlophe. Bonke bagqoke amamaski bavikelekile emlonyeni.

Lapha kubonakala abantwana behlekelela bephiwe izinto abazisebenzisa nxa bese mathubeni ikakhulu abantwana abangama ntombazane, kukhanya bajabulile kakhulu.

Lapha kubonakala itshubhu edaleke yaba ngeye pulasitiki ma uyikhangele ngaphandle kwayo kumhlophe itshubhu le ibhalwe ngamabala aluhlaza okutshengisa ukuthi yinto yokutheseta igazi.

Lapha kutshengisa umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana lowu ubambe isisu sakhe kukhanya ngumuntu ozithweleyo. Umuntu lowu ugqoke ngaphansi okulamabalabala kuthi phezulu kukhanya kumhlophe

Leli libhokisi elimhlophe elilengxenye yalo eluhlaza libhalwe ngamabala amakhulu amhlophe ibhokisi leli lisendaweni emhlophe..

Lapha kukhanya abantu abagqoke izigqoko ezilombala olithanga. Abantu laba kukhanya ngabezempilakahle ngoba bavalile amakhala lemlomo okutshengisa ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni

Ngumuntu okhanya emile ethwele I plastic, iplastic leli lilezinto, izinto lezi uhamba eqhubela abantwana kukhanya unika untombazana ogqoke impahla yesikolo uhleli phansi.

Ngabantu abakhanya behamba emgwaqeni bebanengi. Abantu laba bakhuluma ngempilakahle yomuntu oyisifazana lamalungelo akhe ephila. Lokuthi kumele bephile kakuhle ngendlela efaneleyo.

Ngumama onika abantwana ama pads ewathatha esakeni eqhubela abantwana abangamantombazana. Umama lo ugqoke ibhulugwe lejean le t-shirt kuthi umntwana lo ugqoke iuniform yesikolo

lapha kukhanya ngabantwana abangama ntombazana abasakhulayo kukhanya uyathunga lowu ntombazane ophambili ogqoke i yembe eluhlaza kuthi omunye umkhangele ukuthi uyenzani kukhanya kulomntwana omileyo omncane nje phambi kwabo

Lowu ngumuntu wesifazana othwele umntwana omncane umntwana lowu kukhanya usanda kubelethwa ngumntwana omncane kukhanya ingubo khonapho ezinengi ezigcweleyo.

Lapha kubonakala umuntu oyindoda ogqoke iyembe emhlophe. Umuntu lo ukhuluma nge "world AIDS day".Lapha kwakukumnyaka ka 2024.

Lapha kubonakala umuntu owesilisa olele phansi wagobisa idolo lakhe. Kube njalo lomileyo. Lo umuntu omileyo ukhanya umhlophe yena utshengisa ukuba numuntu omhlophe kukhanya ingalo yakhe.

Lapha kubonakala umuntu onathayo, umuntu lo engabe enatha amanzi, njalo ufake ilembu elimhlophe entanyeni umuntu lo kubonakala eyindoda.

Lapha kubonakala umuntu. Umuntu lowu uyaziyelula unyawo kukhanya ufuna ukubamba amazwane ngapha kwesinye isandla ubambe idolo ugqoke ibhuluhwe elimnyama

Lapha kukhanya kulabantu abane. Umntwana nguye ohleli phansi. Kulobaba ohleli phansi obambe umntwana ikhanda umkhanyisa umlomo okutshengisa ukuthi uzama ukubona ngaphakathi komlomo wakhe ukuthi kungabe kunjani.

Lapha kukhanya ngumuntu ohleziyo uhleli wanaba umuntu lo ukhanya uqoke amathenisi waqoka amasokisi kukhanya uqoke le hembe ebhalwe inamba.

Longumuntu oyindoda ogqoke iyembe emhlotshana lebhulugwe eliluhlaza. Esandleni lapha ugoqele ingalo ngento eluhlaza. Isandla sakhe esinye sibambile leyonto eluhlaza.

Lezi yizinto ezimbili ezilamabhora alengayo amnyama kukhanya yizinto zokudlala zokudlalisa. Izinto lezi ziyimiqwayi emibili ngale kulendawo yokubamba lentambo ezimnyama ezilengayo ezimbili.

Lo ngumuntu oyindoda ogqoke isikipa esiluhlaza. Kukhanya ngumuntu olendevu ophakamisi sandla esile watch. Ungani ukhangele phezulu waphakamisi sandla.

Leli libhokisi elilithanga. Lilomzila omkhulu oluhlaza. Umzila lo ubhalwe ngamabala amhlophe. Ngaphandle kwalo la eceleni kwebhokisi kulento eyisigombolozi.

ngamabala abhaliweyo ngombala oluhlaza amabala lawa atsho i therapy lapho okuhlinzwa khona abantu ngaphansi kulezinombolo zocingo

Lapha ngumuntu owesilisa umuntu lowu ugqoke iyembe emhlotshana ubambe ingalo yakhe engalweni yakhe lokho okubambileyo kuluhlaza.

Lapha kukhanya ngumuntu obambe ikhompuyutha kubonakala isandla somuntu ongumlungu ngoba simhlophe kuthi eceleni kwawo lokhu mpikitsha kulezihlahla ezikhanya zahlanyelwa kumbe ngamaluba amabili.

Lo kukhanya ngumtshina wasesibhedlela .Umtshina lo ukhanya ule zinto zokuhambisa ngaphansi .Ukuthi nxa ufuqa uhambe lula . Umduli wakhona ulombala omhlophe.

Lapha kukhanya umuntu wesilisa uhleli endaweni efanayo lewofisi lapho kukhanya ilezinto ezisetshenziswa ngodokotela kulocingo

Le yindawo elotshani, utshani lobu asotshani obukhanya busendaweni evundileyo kakhulu. Ngoba kulendawo obumhlophe okutshengisa ukuthi butshani obutshayo obuswela amanzi, kuthi ngapha kulezihlahlakazana lazo ezicakileyo njalo.

Kutshengiswa khona utshani, utshani lobu bunengi, utshani lobu buqatha njalo butshengiswa khona ukuthi butholakala endaweni evundileyo. Utshani lobu bukhulu kube lesihlahla esincane nje eside esikhanyayo.

Lapha kukhanya kulezihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza. Kukhanya izihlahlakazana lezi zilezigodo ezinde, ziminyene zisendaweni eduzane ledwala.

Lapha yizihlahlakazana zeganga. Izihlahlakazana lezi yizihlahla ezincani . Izihlahla lezi zihlangene lotshani . Ezinye zilamahlamvu atshiyeneyo kodwa amahlamvu aso umbala wakhona ziluhlaza.

Lapha kubonakala isihlahla esincane. Isihlahla lesi silamahlamvu amakhulu. Ngaphansi kwesihlahla lesi kubonakala inhlabathi. Inhlabathi le ayilatshani, ilokuyizihlahlakazana okuncane.

Lesi yisihlahlakazana seganga isihlahlakazana lesi silamahlamvu aluhlaza kuthi izigodo zesihlahlakazana lesi zibomvu amahlamvu lawa ngamahlamvu amancane awakho makhulu.

Lesi yisihlahlakazana seganga esingaba ngumuthi othile isihlahla lesi umbala waso uluhlaza kukhanya ngaphansi kwawo kulamahlamvu akhithikayo amadala akhanya ewomile.

Lesi yisivande okukhanya khona Izihlahlakazana ezingamaluba aluhlaza. kukhanya kusendaweni evundileyo .

Lesi yisihlahlakazana eziminyeneyo izihlahla lezi umbala wazo uluhlaza tshoko kukhanya izigodo zakhona zona zibomvu.

Lapha kutshengisa amaorenji asikelelweyo .Amaorenji la alithanga umbala lokunye futhi olithanga umbala legabha elincane elimhlophe .

Lapha kubonakala imifanekiso yomuntu .Amalunga omzimba atshiyeneyo njalo atshengisa ububomvu kutshengisa ukuthi yindawo engaphathekanga .Kutshengiswa ngemuva komzimba kutshengiswe idolo .

Lapha kukhanya yindawo elinyiweyo, elinywe izilimo ezithile. Kulabantu abanengi abakhanya bengabantu besilisa, baqonda ezimoteni ezimile.

Lapha kubonakala isihlahlakazana. Isihlahlakazana lesi silamahlamvu amancanencane. Isihlahlakazana lesi sime sabasodwa silombala oluhlaza ngaphansi kwaso kukhanya amatshe amancane.

Lapha kubonakala izinto ezitshiyeneyo ezifana lamaphilisi atshiyeneyo, atshiyene imbala atshiyene ukubunjwa kubesekukhanya lamaluba amanengi amanye afakwe phakathi komganu othile we glass.

Lapha kubonakala amagabha. Amagabha lawa alithanga umbala. Kubonakale lomuntu oseduzani lamagabha lawa. Yenalowu umuntu ugqoke ihembe emhlophe. Kubonakale lezithelo eziluhlaza.

Lapha kukhanya imithi ethile eyenziwe nge alovera. Imithi leyi ilembala etshiyeneyo. Kufanekiswe yona isihlahla se alovera. Isihlahla lesi siyahlaba.

Lapha kukhanya amatshubhu amabili. amatshubhu lawa alezivalo ezimhlophe. Kufanekiswe isihlahla esihlala se aloe vera. kubhaliwe ukuthi kungamatshubhu wokugezisa amazinyo. Amatshubhu lawa omhlophe phezulu kwakhanya umbala oluhlaza.

Lapha kubonakala imbodlela ezine. Imbodlela lezi zilembala etshiyeneyo zibhalwe amabala afanayo.

Lapha kubonakala amagabha amagabha la kutshengisela ukuthi ngamagabha emithi amagabha la aluhlaza umbala futhi abhaliwe ngamabala amancane amnyama amagabha la kukhanya ayafana wonke.

Lapha kukhanya izihlahlakazana ezitshiyeneyo. Izihlahlakazana lezi ziyasetshenziswa ukwelapha abantu. Izihlahla lezi zikhona zihlanyelwe ngasinye ngasinye.

Leli ligabha lomuthi othile. Igabha leli litshengisa umbala obomvu phakathi kulesigombolozi. Phakathi kwesigombolozi lapha kulebala elibomvu elinye libhalwe labanye. Emaceleni phezulu kulomuntu obambe isisu kukhanya izandla zomuntu.

Lapha kubonakala izihlahla, izihlahla lezi kweyinye ingxenye ngale ziminyene kulihlathi kuthi ngapha sekusiba yisihlahla esengatsha ezihlukeneyo.

Lapha kukhanya izihlahlakazana zeganga. Izihhahlakazana lezi zilamahlamvu aluhlaza. Amahlamvu akhona ngamahlamvu amancane. Ziminyene izhlahla lezo kukhanya zisendaweni evundileyo njalo.

Lapha kubonakala izihlahla ezihlala zisegangeni. Ezinye zinde ezinye zicijile phezulu. Zilembala oluhlaza zonke ezinye kodwa ngani zimhlophanyana kancane.

Lapha kubonakala izihlahlakazana. Izihlahlakazana lezi zidalwe okutshiyeneyo kodwa amahlamvu azo aluhlaza. Kuyakhanya ngaphansi ukuwoma kwezinye izihlahla lamahlamvu.

Lapha kubonakala izihlahlakazana. Izihlahla lezi zilamaluba alithanga. Zona ziluhlaza amahlamvu ,ngaphansi kulamabala.

Lapha kubonakala isihlahlakazana, isihlahlakazana lesi silamahlamvu angani maqatha kancane silamahlamvu aluhlaza wonke.

Kubonakala izihlahlakazana eziluhlaza izihlahlakazana lezi ziyabonakala zilezigodo ezinde lapho okulamaluba khona.

Lapha kubonakala isihlahlakazana seganga isihlahlakazana lesi silamaluba amancane laphana kulento elithanga njalo lokumhlophe. Isihlahlakazana kukhanya ziyafana endaweni yonke lapha ethile.

Lapha kubonakala izihlahlakazana. Izihlahlakazana lezi ziluhlaza njalo azila maluba. Indawo yonke kuluhlaza tshoko. Izihlahlakazana zilamahlamvu angani makhulu.

Lo ngumhlafutho, umhlafutho lo ukhanya uzele abantwana umbala wawo uluhlaza usendaweni okukhanya khona imduli emhlophe ngemuva.

Lapha sibona amahlamvu amahlamvu lawa made njalo acijile aluhlaza umbala amahlamvu lawa manengi ngaphansi kwawo kutshengisa amanye awomileyo.

Lesi yisithelo. Isithelo lesi sizalwa yisihlahla. Isihlahla lesi asibi lengatsha ezinengi. Yisihlahla esiba side, singaba side kakhulu sibe sesisibalamahlamvu amalutshwana.

Lapha kukhanya izihlahla ezitshiyeneyo ezinye zilamahlamvu amakhulu ezinye zilamahlamvu amancane izihlahla lezi kukhanya yizigaba ezimbili zitshiyaniswe ngumduli.

Lapha kubonakala isihlahlakazana, izihlahlakazana ezilempala ofanayo izihlahlakazana lezi zilamahlamvu aluhlaza zibonakala zisendaweni engaminyananga.

Lapha kukhanya amahlamvu ezihlahla kube sokusiba leluba elikhanyayo elilodwa amahlamvu lawa akhanya aminyene asendaweni eminyeneyo.

Lesi yisihlahlakazana esilele phansi silamaluba amalutshwana lamahlamvu amalutshwana. Ngaphansi kwalesisihlahlakazana kubonakala inhlabathi.

Lapha kukhanya kusendaweni elezintaba. Lapha kubonakala omama abathwele abantwana. Kubonakala lomunye umama ohleli phansi ologwalo olukhulu kakhulu.

Lapho kukhanya phezulu komfanekiso kulezihlakazana eziminyeneyo. Izihlahla lezo ziluhlaza amahlamvu azo .Kuthi ngaphansi kulesihlahla esinye. Isihlahla lesi siyatshengisa ukuthi sona amaluba aso ayabanjani

Kubonakala isihlahlakazana esilamahlamvu alengileyo. Isihlahla lesi sitshengisa ukuthi siyathola amanzi eyeneleyo, ngoba isihlahla lesi amahlamvu akhona atshengisa ukuphila. Aluhlaza tshoko

Lapha kukhanya izihlahlakazana, izihlahlakazana lezi zilamaluba abomvu. Sona isihlahlakazana lesi kukhanya yisihlahlakazana esikhula endaweni elamanzi. Sikhanya silamaluba aluhlaza, sikhanya sona sifuna indawo evundileyo.

Lesi yisihlahlakazana seganga. Isihlahla lesi silamahlamvu amancane. Kukhanya ingaka ezingani zimnyamanyana. Isihlahla lesi siminyene. Amahlamvu lawa akhanya aminyene.

Iezi yizihlahlakazana, izihlahlakazana lezi zilamahlamvu amancane aluhlaza njalo zilamaluba alithanga kutho isihlahlakazana esinye siyakhanya phakathi silamaluba abomvu.

Lezi yizihlahlakazana ezikhanya zikhula zibe zinde kodwa zilamahlamvu amanengi amahlamvu lawa akhanya eluhlaza amahlamvu lawa ngamahlamvu adalwe aba makhulu kukhanya kulendlu ngangale kwawo.

Lapha kukhanya izihlahla. Izihlahla lezi zifakwe endaweni ethile kukhanya yisihlahla sokwelapha umkhuhlane othile. Izihlahla lezi zilombala oluhlaza ngaphansi kukhanya indawo emhlophanyana

Lapha kubonakala izihlahlakazana ezitshiyeneyo, izihlahlakazana lezi zitshiyene ukubunjwa kwamahlamvu. Kuthi ezinye izihlahlakazana ezisenxenye elangaphansi zilamaluba alithanga.

Lapha kukhanya izihlahlakazana zeganga izihlahlakazana zeganga lezi ziminyene zilamahlamvu alombala oluhlaza kukhanya kulezinto ezimhlophevezincanencane ezinengi

Leziyizithelo. Izithelo lezi zisezihlahleni zazo zintathu ezikhanyayo. Izihlahla lezi zigcwele izigodogodo kukhanya amahlamvu alihlekana aluhlaza.

Lesi yisihlahlakazana seganga esilamahlamvu amakhulu. Ngaphansi kwaso kukhanya kulesihlahla esilamahlamvu amancinyane ncinyane. Izihlahla lezi zilombala oluhlaza kutshengis' ukuthi ziyathola amanzi kakuhle.

Lapha kukhanya lixuku njalo kulezihlahla eziminyeneyo izihlahla lezi zilombala oluhlaza kuyakhanya nje iluba elikhanya libomvu phakathi kwexuku leli kodwa kukhanya izigodogoda ezinye

Izihlahlakazana ezincane ezinengi endaweni engani ilihlathi kusatshani kancane kuluhlaza ngokuyizihlahlakazana okuncane

Lapha kukhanya izihlahla izihlahla lezi ziminyene izihlahla zilamahlamvu aluhlaza kuthi amanye amahlamvu alihlekana alithanga kancane.